Ontanga sebevela esikolo. Kuqakathekile ukuthi kube lomuntu omdala ozahamba labantwana uma betshayisa eskolo. Lokhu kuyabavikela ezingozini ezinengi.

Abantwana bahlezi balinde umbalisi wabo. Kuqakathekile ukuhlalisa abantwana ngama qembu. Lokhu kuyanceda ngoba abantwana bazayenelisa ukuxoxisana nxa kukhona abangakuzwisisanga.

Abantwana sebevela esikolo, bayadlala phandle, abathathu bayabuka ukuthi omunye wabo useqonda ngaphi, kukhanya ngani ugijimela umuntu amaziyo.

Umama useqedile ukuthanyela endlini. Usefake into zonke eceleni wayalahla lezibi. Kuqakathekile ukugcina umuzi wakho uhlanzekile ukuze uzivikele labantwabakho emikhuhlaneni eminengi.

Abantwana sebetshayisile esikolo sebezidlalela phandle. Ilanga liyatshisa njalo abantwana badlalela lapho okuhlanzeke khona. Kuqakathekile ukuthi abantwana bedlale endaweni ezihlanzekileyo.

Ukubangumbalisi ngumsebenzi oqakatheke kakhulu. Uqakathekile ngoba, nguwe ofundisa abantwana ngempilo, nguwe ololonga abantwana, obalolayo ukuthisikhathi singafika bebengabantu abasebenza nzima.

Kuqakathekile ukufundisa abantwana ukubala. Lokhu kubala kuzabasiza nxa bekhula .Umntwana ongazi ukubala uyathwala nzima ukuzwisisa into ezinengi esikolo ngakho ke ababalisi bayakhuthazwa ukufundisa abantwana ukubala masinya.

Abantwana ukuze bafunde, kulendlela ezinengi ezisetshenziswa ngababalisi. Ababalisi basebenzisa amakhasi omsebenzi okubizwa kuthiwa ngama job cards. Ukuze befundise abantwana ukubala inombolo kanye lokubala amabala

Seliphelile ilanga leskolo abafundi sebenyamalele kodwa nankoke batshiye bengalungisa amatafula lokhu kutsho ukuthi abantwana basuke sebegijima sebesiya emakhaya sebekhanuka ukudla abakutshiye ekuseni.

Yaze yabanhle indawo leyi. Utshani, bubuhlaza tshoko, kulesihlahla esilamahlamvu amahle abuhlaza tshoko. Isibhakabhaka siyakhanya sivalekile. Kuyakhanya ukuthi izulu lizakuna maduzane.

Abantwana esikolo bavame ukusebenza bonke besebenza ngamaqembu. Leyi yindlela eqakathekileyo esetshenziswa ngababalisi, ukuze abantwana bona bezifundise njalo bezwisise kumbe bebuzane abangakuzwisisanga bengamaqembu.

Abantwana bamile phandle ngesikhathi sokudla ,basaziphumulela umbalisi ubakhangele uyazihambela khona ngale. Kuqakathekile ukuthi abantwana nxa beqeda kufunda bekebephumule, bephumuze inqondo zabo ngoba ukufunda kakhulu kunzima.

Abantwana bahlezi bonke baliqembu bayabala. Bayabonisana bencedisana. Kuqakathekile ukufaka abantwana bebengamaqembu uma bebala. Lokhu kuyasiza ukuthi bencedisane nxa bengazwisisanga.

Indawo ihlanzeke kakhulu. Ukuze usebenze kahle, kuqakathekile ukuthi indawo osebenzela kuyo ihlale ihlanzekile. Lokhu kukhuthaza abantu abanengi ukuthi begcine indawo zabo zihlanzekile ukuze bengatholi imikhuhlane.

Kuqakathekile ukungadlaleli emgwaqweni. Umgwaqo iyingozi kakhulu, ngakho ke kuqakathekile ukuthi uma uwuchapha umgwaqo ,ubekwazi ukhangele indawo zonke, esandleni sonxele lasesandleni sokudla, ungakachaphi.

Abantwana sebetshayisile esikolo. Omunye sethwele isikhwama eselubhekise ngakibo. Ababili basabonisana bexoxisana abakufunde namhlanje. Kuqakathekile ukuthi abantwana besebenze ndawonye.

Ezikolweni ezinengi abantwana bayafundiswa ngomzimba. Abantwana bayafundiswa ngababalisi babo abeBiology labeScience ukuthi umzimba usebenza njani njalo lokhu kuthwa yini.

Isambuzi sasesibhedlela kumele sihlanzeke. Kuqakathekile ukuthi laphandle kwesambuzi kungabi lotshani obunengi, ngoba utshani buletha imikhuhlane. Kuqakathekile ukuthi kuhlale kucentiwe.

Abantwana besikolo bayathanda ukudlala ngesikhathi sokudla. Kuqakathekile ukuthi ababalisi bebekhona uma isikhathi sokudla sesifikile.

Imisebenzi yezandla iqakatheke kakhulu. Omama sebefundiswa ukuthunga ukuze beziphilise labo empilweni . Uma bethunga sebengenelisa ukuthengisa impahla zabo abazithungileyo bethole imali yokugcina imuli zabo.

Kuqakathekile ukufunda imisebenzi ehlukeneyo. Abanye benza imisebenzi okuthiwa yisurvey. Laba ngabakhangela ukuthi umhlabathi umikanjani kungakaqaliswa ukwakha.

Amajaha amabili alungisa umtshina wabo. Kukhanya kukhona abafuna ukukwenza okuqakathekileyo. Leyimtshina ikhanya ikhaliphile kakhulu, njalo ikhanya idula kakhulu.

Kuqakathekile ukufundisa abantwana ukulungisa. Labo bantwana bafunda ukulungisa okuthiwa ngamarobots. Kuqakathekile ngoba ulwazi lolu bazalusebenzisa sebeqedile esikolo balusebenzise ukuthuthukisa ilizwe.

Umsebenzi wokununsela, ungumsebenzi oqakatheke kakhulu. Lowomsebenzi kodwa ulobungozi, ngakho abantu kumele beqaphele nxa besebenza, yikho bevala amehlo ngoba kubuhlungu.

Amajaha amabili asebenza emsebenzini oqakatheke kakhulu. Laba khanya bafundiswa ngokulungisa okwamanzi kanye lokusiza umphakathi.

Sokuqakathekile ukufundisa abantu imisebenzi yezandla. Kulezinsuku imisebenzi yezandla isiyenziwa ngamadoda kanye labafazi, sokufanana. Leyo misebenzi igoqela ukunusela kanye lokunye.

Kulezinsuku abantwana sebefundiswa imisebenzi yezandla. Kudala abantwana babefundiswa isisebenzi esebenzisa ingqondo kuphela, kodwana umhlaba usuguqukile usudinga abantu abazi ukwenza imisebenzi yezandla.

Kulezinsuku ababalisi abasasebenzisi ingwalo zodwa, sebesebenzisa umabona kude ukufundisa abantwababo .Kuqakathekile ukuthi umbalisi abelomabona kude ukuze engaqeda ukufundisa azibukele ukuthi ubesenza kahle na.

Isikolo sihle kakhulu kukhanya kufunda abantwana abalemali. Lesi sikolo sihlanzekile kukhanya umphathisikolo walesi sikolo uyathanda ukugcina isikolo sihlanzekile.

Abantwana besikolo bamile phandle, ababalisi babo bakhuluma labo mhlawumbe babafundisa ngempilo njalo ababalisi laba bakhanya bayenza umsebenzi omuhle.

Amaqembu amabili asemncintiswaneni webhola lezandla ,lelibhola livame ukudlalwa ezizweni ezehlukeneyo

Lindawo ihlanzekile kakhulu, kungabe kuyisikolo kumbe isibhedlela. Kulezihlahla ezincinyane eziluhlaza tshoko kanye lotshani oluhle.

Nxa udinga ukuthula kuqakathekile ukudinga indawo ethuleyo uhlale phansi ubale. Leyo ndawo ingakusiza ungaphambaniseki ezifundweni zakho kuqakathekile kakhulu lokho.

Abantwana bathule babhala umhloliso, kuqakathekile ukuthi abantwana bebhale umhloliso bethule lapha balungiselela ikusasa yabo.

Ukuba ngumbalisi ngumsebenzi omkhulu kakhulu, ngakhoke uma ungumbalisi kumele usebenze ngokuzikhandla njalo ubelesineke wazi abantwabakho bonke uzimisele emsebenzini wakho.

Umbalisi uxoxisana labantwana besikolo. Kukhanya umntwana wesikolo usebuzwe umbuzo wasukuma, usezama ukuchasisela umbalisi ngakufundileyo.

Umfana ujabulile kakhulu ngoba ubaba uthenge imota entsha. Umfana selinde ubaba ukuze aze ayexoxela abangabe bakhe eskolo ukuthi ngakibo sekulemota entsha enhle njalo enkulu.

Kuqakathekile ukwakha izikolo ezinkulu, lezi zikolo zinxusa abantwana abanengi kumbe abantwana bonke esigabeni bayakwana kuzo kuzolezozikolo bayenelisa ukuthola indawo zokufundela.

Kuqathekile ukuhlala phansi labantwana besikolo uxoxe. Umbalisi uxoxisana labantwana besikolo, abantwana bathule balalele, kukhanya okukhulunywa ngumbalisi kuqakatheke kakhulu.

Abantwana bayazelula ngaphandle kwesikolo abantwana bayathanda kakhulu ukudlala lokhu kuqakathekile ngoba kwenza kubelula ukufunda kwabo, ngakho ababalisi bayakhuthazwa ukuthi banike abantwana isikhathi sokudlala ukuze bezwisise uma befundiswa.

Halala! izikolo sezivalilwe, abantwana sebethwele izikhwama bangena ebhasini, sebeqonda emakhaya. Abantwana bagezile, bacecile, bajabulile balinde ukuyabona abazali.

Isikolo sikhanya sisihle isibhakabhaka siluhlaza tshoko kuhle kakhulu. Indawo leyi inhle, abantwana bagezile.

Nampa abantwana besikolo bakhuluma lomphathisikolo, kukhanya umphathisikolo uyabakhuza ngobungezwa kwabo, kumbe umpathisikolo uyabancoma ngomsebenzi wabo omuhle abawenzileyo.

Baze babahle abantwana baceca bamile phambili komphathisikolo kumbe kombalisi, bakhanya balalele indaba ezimnandi ezizelaye umphathisikolo kumbe umbalisi. Bacecile abantwana ngempela.

Kuqakathekile ukugcina isikolo sethu sihlanzekile, ngakhoke ababalisi lomphathisikolo kufanele bahlale bekhumbuza abantwana ukuthi bagcine isikolo sihlanzekile.

Kuqakathekile ukuthi ababalisi bafundise abantwababo ukuhlanzeka. Ukuhlanzeka kuyavumela ukuthi abantwana befunde kahle bengaguli. Njalo kuyabavikela emkhuhlaneni enjenge flu.

Abantwana besikolo kuqakathekile ukuthi bagqoke ama uniform angaveziyo imilenze, lokhu kuyabavikela ezingozini ezinengi.

Yaze yabanhle indawo. Isikolo lesi silezihlahla phandle eziluhlaza, isibhakabhaka sona sihle kodwa ingozi yendawo ezinje kuvame ukuba lenyoka ezinengi.

Kuqakathekile ukungadlaleli emgwaqweni. Kuyingozi ukubonakala udlala emgwaqweni ngoba izimota zinengi ezingakungenisa engozini.

Ukuba ngumbalisi kuqakatheke kakhulu, Abantwana besikolo bakhangelele ukuthi umbalisi abafundise ukuze babe ngabantu abangcono empilweni

Kuqakathekile ukuthi udinge indawo ethuleyo uyebala uma ulungiselela ama exams. Kuqakathekile ukuthi uhlale phansi njengomntwana wesikolo ungadlali, uqinisele uzimisele ekubaleni ukuze uphumelele.

Kuqakathekile ukuba legedi elihle esikolo. Leligedi liyavikela abantwana abaphakathi njalo liyavalela ukuthi kungaphongungenangena umuntu phakathi ozahlukumeza abantwana.

Indawo zokulala zigcwele kakhulu emadolobheni. Lezi ndawo zilabomabonakude kanye lomoya obizwa kuthiwa yi aircon, lezindawo kumele zihlale zihlanzekile ukuze abantu bengaguli bengalala khona.

Kuqakathekile ukuba lebhasi yokuthwala abantu esikolo. Ibhasi iyasiza ngoba abafundi bayenelisa ukubhoda behamba besiyavakatshela kwezinye izikolo befunda okunengi.

Indawo leyi ihlanzekile. Ikhanya ngani yindawo yabodokotela. Leyindawo bengahlangana khonapha bekhangela okuthiwa ngama samples. Leyindawo kuqakathekile ukuthi ihlale ihlanzekile.

Abantu babukele umdlalo kungani basetshetshi kumbe basemcimbini kodwa bakhanya bejabulile abanye sebehlezi phansi ngokudinwa abanye basamile.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abafunda esikolo esiphezulu iUniversity bebelendawo ezihlanzekileyo zokuhlala. Lezindawo ziyagcina njalo zivikele abantwana ezingozini. Abantwana abaphuzi ukuya esikolo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu afunde aze ayephutsha izifundo zakhe. Amazwe amanegi alezikolo eziphezulu.

Minengi imtshina esetshinziswayo njalo kuqakathekile ukuthi abantwana besikolo bafundiswe indlela yokusebenzisa leyo mtshina. Leyo mtshina iqakathekile ngoba iyasetshenziswa ukwakha izinto ezizasetshenziswa lilizwe.

Kulezinsuku abantwana abasafundi ngengwalo kuphela sokulemtshina enjengama projetha, enceda abantwana ukuthi befunde njalo bezwisise kuhle. Bayakuthanda kakhulu lokhu abantwana.

Kulezinsuku kulemitshina eminengi esetshenziswayo uma kufundiswa abantu. Leyomtshina igoqela okunjengama- Projector. Lokhu kuyatshengisa okukukompiyutha emdulwini, njalo kunceda ukuthi wonke umuntu ebukele ezwisise okufundiswayo.

Ujaha kumbe untombazana ose University utshiye ilaptop yakhe phezulu kombheda lokhu kuyingozi ngoba kuyabulala ilaptop edulayo.

Ezibhedlela lasemahofisini kuqakathekile ukuthi kube kubetha umoya kulendlela eziningi njalo lemitshina eminingi esetshenziswayo ukuze umoya ubethe esibhedlela. Lokhu kuyasiza bonke abasebenza phakathi ukuthi bengatshiselwa.

Nanti ibhakani elitshengisa indawo yemidlalo, leyi ndawo kungani kuyadlelwa ukudla. Ukudla kwakhona kudliwa ngabantu abenza imidlalo.

Usuphelile umcimbi, abantu sebezihambela ngakibo. Kukhanya bekujayivwa kuwo lowo mcimbi hayi bakhanya bejabulile sibili sebebuyela emakhaya abantu. Kuqakathekile ukuhlangana lijabule libanengi.

Umlungu uhlezi phansi uxoxisana labantu mhlawumbe basemhlanganweni .Inengi lilalele, lithule lilalele libukele. Bahlezi phambili kwamakhompiyutha.

Ngabe uzizwa ufuna ukuphumula sondela eduze zikhona izindlu ezilembheda emihle emhlophe ehlanzekileyo njalo kulesibane esikhanyisa kakhulu sondela eduze sikusize.

Kelezinsuku asisabhali emaphepheni sokulemitshina ehlangane le computer ethi ungabhala ku computer yona uma isikhipha iyakukhipha konke okubhalileyo ngento okuthwa yi printer.

Bahlezi ndawonye abantu kugcwele. Balalele umuntu ophambili. Umuntu ophambili uyabaxoxela, uyabachasisela njalo uyabafundisa lababantu.

Isikolo sihle kakhulu lesi kukhanya engani yisikolo sabantu abalemali enengi kakhulu. Lezizikolo zigcwele umhlaba wonke jikelele njalo zifundisa abantwana into ezinengi ezihlukeneyo imisebenzi yabo iyabukeka njalo babafundisa abantwana ngokusebenzisa izandla.

Kuqakathekile ukufunda endaweni ehlanzekileyo. Izikolo ezinjengama University. Kuqakathekile ukuthi abantwana befundiswe ukudobha amaphepha njalo begcine isikolo sabo sihlanzekile ukuze bezivikele emkhuhlaneni.

Yaze yabanhle indawo, umbheda ulungiswe kuhle ,kuyakhanya ukuthi leyi yindlu kamazakhela. Akulanto ezinengi. Kulezikhwama embhedeni njalo indlu ilombala omuhle.

Abafundi balalele umbalisi uchasisa okuqakathekileyo. Lababafundi bazakhula babe ngodokotela, babe ngomongikazi, kanye lamagqwetha.

Yaze yabancinyane indlu kamazakhela, inditshi yokugezela izandla okubizwa kuthwa yisinki iseduze ngapha umbheda uminyene duze lefasitela.

Izibane, ezimbili ziyakhanyisa. Amabhuku aseceleni, afakwe kahle etafuleni.

Umhlaba wonke jikelele minengi imisebenzi eyenziwa ngabantu, leyi misebenzi igoqela ubudokotela kanye le sibathi ngama engineer, leyi misebenzi iqakathekile ngoba ithuthukisa ilizwe.

Abantwana ezikolo sebefundiswa ukusebenzisa amathuluzi owokubuka abakuthi ngamavirus kanye lama bacteria. Lokhu kuzabasiza umanxa sebecabanga ukusebenza kwezempilakahle bejwayele besasebancane.

Welele! yaze yabencinyane leyindlu, iminyene, akukhanyi ukuthi iqala ngaphi njalo icine ngaphi. Eceleni kukhanya kulendishi yokugezela izandla abathi yisinki, kodwa kungasenani umbheda wakhona uyendlulwe kuhle.

Abantu bamile bayajayiva kukhanya abaphambili bahlabela umculo ojabulisayo. Umama usebambe ikhanda usephelelwe ukuthi ayenzenjani ngobunandi bengoma.

Yaze yabanhle indawo , izihlahla ziluhlaza tshoko , utshani luluhlaza tshoko njalo kuhlanzekile ,leyi yindawo eqakathekileyo ngoba abadiniweyo bayazihlalela ngaphansi kwesihlahla bephumule.

Alala nansi indawo enhle lapho okuhlala khona abantu, mhlawumbe leyi yindawo ehlala abantwana besikolo abafundela esikolo esiphezulu okubiziwa kuthiwa yiUniversity.